Ombaanga ya FNB oyina omukalo omwaanawa goku gwedha oshimaliwa shoye koshimaliwa shoye shoka wuna peke uuna Wayi mositola etwiiyadha kuuna oshimaliwa sha gwana peke. Kuuyelele wa gwedhwa po dhengela konomola yo 061 299 8883

Moositola dhayooloka ohamu kala muna aalandi oyendji. Ngu talanda othewa yokuyoga, ngu ahala okayaha kokulila, ngu takongo ondjato yokuhumbatela, ngu takongo iikutu. Kehe gumwe okuna shoka apumbwa mo.

Hupitha oshimaliwa shoye, kala owili 24 inolanda sha, wutale ngele owa pumbwa natango shoka kwali wahala, nenge pamwe otonyengwa kokupungula oshimaliwa shoye? Talelapo ombaanga yotango yopashigwana yili popepi nangoye.